Aaaa vantuvo ava vanobabatsira ukarwara zvinoda kuti vantu vakafunda, vakafunda zvekurapa vantu vanorwara ngezvirwere zvakasiyana siyana vakubatsire vantuvo zvakakosha vantuvo, vantu vanoshanda muzvibhedhlera zvakakosha zvakakosha vanobatsira kuti muntu usafa muntu ukashayawo vantuvo zvakadai ava unofa nguwa Yako isina kukwana.

Matenda matenda emazuwa ano amweni akhona anenge eida andonongirwa, kuti matenda wo anoparadzirika sei kuenda kune vantu vamweni. Vantu vakhona ndovanenge vokubhiirai kuti denda rakadai ngemukhuhlana vantu ngavapfeke zvinodziirira kuti risaparara richienda kune vamweni vantu. Vanonga veiona kuti denda ro rinoparadzika ngei, denda ro.

Vantu veshe mazuwano vakukwanisa kuwana kuwana kurarama muzvibhodhlera ,kubanze kweshe vantu veshe muntu weshe wakukwanisa kurapwa ngemitombo yechiyungu. Mitombo yechiyungu , mitombo yechiyungu yazaa yakawa yazvi yazara pashi peshe , muntu weshe warwara wakukwanisa kurapwa ngemitombo.

Eya mazuwano zvabanaka yaamho ngekuti munhu weshe wakukwanisa kurapwa munhu weshe wakukwanisa kurapwa vanyari vemumabuya, vanyari vemuntaraunda vanyari vemutaundi munhu weshe wakukwanisa kurapwa munyari kumabuya kwenyuyo unoenda pachibhedhlera wondorapwa.

......denda rakona rinenge reizwa munthu ngerei nekuti denda rakona ringarapwa nemutombo uri ......

Eya munhu muchibhodhleya mazuwa ano munorapwa vanhu vaya vanenge varwara ngezvitenda zvakasiyana siyana amweNi akhonaanorapwa wo asipo amweni anorapwa eipetuka kumuzi dzawo ogumeyo opuwe mutombo mutombo yechiyungu mutombo wakagadzirwe kudhaya muntu opuwe zvinoenderana nedenda rakhona kuti denda ranenge eirwara ndiro ngeriri opuwa mutombo wakhona muchibhedhlera omwa.

Aah, vanthu vari kubara mazuwa ano, asi vanthu vekudhaya vaibara vana vakawanda. Vemazuwa ano vanthu avachabari vana vakawanda. Ngekuti kudhaya umweni mudzimai waikona kubara ana kana gumi. Asi mazuwa ano, aah madzimai aachabari vana vakawanda, umweni unotobara varongomuna, umweni unobara vairi.

Vanhu mazuvano vanorapiwa kuzvibhehlera. Kuzvibhehlera kune ndau yekuti munhu unogona ku.... waenda koorapwa zviya kuri kuti denda vaona kuti denda racho hazviiti kuti muntu ungapetuke kanyi kwako, worapwa, wozopetuka kanyi kwako wapora weipuwa maphilizi weirapwa ngeavantu vakafunda. Vantu vanonga veiziya kuti denda rakona ngerei denda rakona rinodaro ngendaa yei, wopuwa mitombo yako wapedza woa...

Vantu vemazuwano vantu vakurapwa muzvibhedhlera nezvimweni zvibhedhlera zvevantu zvisiri zvehurumende zvevantu zvavanenge vaka votoisa mitombo yavo nevantuvo vanenge veishanda pona apapo ndozvimweni zvakudetsera vantu kuti vantu vanorwara voenda vorapwa pona apapo.

Mazuwa ano kwaane zvibhedhlera muntu ukarwara woendayo wobhuya denda rako raunege weirwara. Worapwa ngevantu vakafunda, vantu vakafunda zvekurapa zvo. Vokupa mutombo. Weinyada kuwatapo, wowatapo. Vanokubhiira kuti wowata ere kana wopetuka kumuzi kwako vakurapa zviyaa. Zviro zvo zvakanaka kuti zvasiyana nekudhaya ngekuti kwaiya kusina kuti muntu warwara zviyaa worapwa, wairapiwa.

Mitombo yakhona yakabanaka kuti muntu weshe wakukwanisa anangazi unorwara nezvirwere kana zvemukati ungaa mwoyo ungaa uningi cheshe chakurwadza ungaa unemaronda mumuiri mwako kana kuti mumusoro muntu weshe wakukwanisa kurapwa peshe.

Kune mitombo iriyo mazuwa inorapa zvirwere zvemukati memunhu. Munhu einyararwara ngemwoyo muntu eirwara ngezvemukati mwakhona iriyo mitombo inorapa, vakafunda vakhona vanoita ngezvekurapa zviya ngekuona kuti mutombo watingamupa ngeuri. Kuti mutombo watingamupa achirwara ngemukati mwake ngepari panenge peirwadza vokupa nemitombo.

Ehee vandu mazuva ano vanoende kuno ongororwa kuonekwe kuti muwiri mavo mune matenda akati here vawone kupiwa mitombo unoenderana nematenda awoo.

Eya pakauye chiyungu kune kwa/kunoningirwe muntu arwara zviya vobhuya kuti munhuwo musoro ,musorowo unonga weirwadza ngei munhuwo oningirwa ,oningirwa ngezvechiyungu zvakona zvinoningra nyangwe nemudhani zvoningirazve munhu ungaa murenje kuti murenjewo kana wakauwara, wakakuwara pari, pakona, wakakuwara zvakanyanya ere, eya!

Mazuwa ano kune kunondoningirwa kuti muntuwo uri kurwara ngei , muntuwo eee mundami mwakemo munenge meirwadza ngei, muntuwo musoro mwake unenge weipanda ngei kunenge kune zvinoshandiswa mazuwa anawa zvekuningira kuti muntu uri kurwara ngei muntuwo iwowo kana muri mundani moningirwa

Kuzvibhedhlera mazuwaano kunorapiwe vanthu vakawanda kunenge kune zvinoringira munthu kuti uri kurwara ngei denda racho mitombo yacho ngupi watingamupa votarisa ngepqri pari kurwadza parikurwadza ngei wopuwa mutombo inoenderena neurwere hwaunenge unahwo nedenda rakoro.

Eye muzvibhedhlera mwedumo munezvimwe zviro zvinoshandiswa kuti zvionekwe kuti muviri wemuntu uri kupisha here kana kuti zvimweni zviro zvinohloya kuti muntu ari kuneseka nedenta riri.

Mazuva ano kwaane mishini inoratidze kuti mundu unorwara ngedenda riri inenge iri muzvibhedhlera inoshandiswa nevandu vakona vakafunda kuone kuti mundu unorware ngedenda riri denda rakona rinode mutombo weyi.

Mazuva anoaya kwava nemichina inodetsera vantu kuti aningirwe kuti muntu arwara arwara nedenta riri dentarakona rinoda mutombo wakadjni nekuningirwa nezviro zviri muzvibhedhlera umu kuona kuti dental rakhona tingaripe mitombo uri.

Eya muzvibhehlela mava nezviro mazuvano zvechiyungu zvinoningira muiri kuti muntu unorwara ngei pamuiri pake. Oningirwa denda rakona roonekwa, unogona zvekuzi muiri wako weipisha zviya-zviya denda rakona ngerei. Vochizoona kuti vangamupa mutombo uri unoenderana ngekuti unorapwa ngedenda riri...

Eya kuzvibhedhlera mazuwano vanoshandisa zvinhu zvechiyungu zvavanoshandisa kuningira kuti muntuwo uri kurwara ngei, munhuwo mwiri wake unopisha voona kuti muntuwo unopuwa mutombo wakadii nezviro zvavanenga vashandisa zvechiyungu kuningira mwiri wemunhu uri kurwara kuti muntuwo denda rakona ngerei denda rakona rinorapwa ne..

Kuzvibhedhlera dzirimo dzechiyungu dzinoshandiswa ngevandu vanoshande muchibhodhleya kuona kuti mundu uyo unorwara ngeyi mundu woo muwiri wake unosisa here munduwoo Uri kurwara ngeyi dzavanoshandisa kuti vazoona kutipa mutombo mutombo unoenderana nedenda rakona pavanenge vaona vachishandi mishini dzavo idzi.

Muzvibhedhlera munyari muzvitoro munotengeswa zviro zvinoita kuti vanhu vasabatira zvirwere zvirwere zvimwe izvi zvinorambidzwa kuti munhu usaparadzira zvirwere zvinoparadzirwe ngevandu. Musaparadzira zvirwere.

Zvechiyungu zvinoshandiswa ngevantu vanoshanda muchibhedhleya vanoongorora voona kuti muntu unowu uri kurwara ngei idenda rei vochimupa mutombo wakadini kuti denda rakona ripere vantu varikuuya veirwara vanoshanda muzvibhedhleya voshandisa zviro zvavozvo voona kuti

Eyaa mazuwa ano kwaane zvinoshandiswa zvechiyungu kuonekwa kuti zvinoningira. Eyaa mumwiri mwemuntu kuti muntuwo unorwara ngei. Muntuwo chinoona kuti muntu warwara ngei? Zvinoshandiswa zvechiyungu zvirimwo muzvibhendlera zvinotarisa muntu kuti muntu mwiri wakewo uri kupisha ere? Muntuwo.

Chachiyungu, chachiyungu ,chachiyungu mazuwa ano ngekuti vona muzvibhehlera mwo vantu vanorapa vakona vanenge vane zvechiyungu zvavakushandisa zvinobairwa pamagetsi veichitarisa vochibhuya kuti mumwiri mwomunhu mwakadini.

Ah mitombo, mitombo yacho mazuvano imweni yakona inenga isingashandi. Vhiki yapera iyi ndakaita mukuhlani, kuda kumwa mitombo yakasiyana-siyana yakatadza peya kupedza mukuhlana uya. Ndakatambudzika, ndakatambudzika ndooromwa mitombo yakasiyana-siyana, mitombo yakasiyana-siyana, apa mukuhlana woramba kupera. Hino imweni mitombo yacho kuti unoti haishandi ngei.

Mapilizi anorapa. Vamweni vantu vanenge veirwara vanomwa mapilizi, vamwe vanomatswanya tswanya voisa pachionda. Chironda chinokasika kupora, ukatora mapilizi wotswanya woisa apapo pachironda. Eya mapilizi akanaka kunyati musoro ukarwadzwa wotora womwa.

Mitombo yakanaka, mitombo yemazuwa ano munhu unondotenga mutombo wako, kana kutuma munhu kuti enda wonditengerawo mutombo wemundani enda wonditengerawo mutombo wemundani,, wotenga mutombo wako, kune vaya vanoitazvekutengesa mitombo ,wototenga mutombo wako muzvitoro, woguma kumhatso woobhuyirwa kuti mutombo wakona unomwa sei, wotomwa mutombo wako denda riya rotopera.

Eya mitombo yechiyungu yakanaka ngekuti mutombo uyu unobhuyirwa chipimo chakona waenda kunotenga zviya, kuti mutombo uno unomwa mukuwo wakati. Zvasiyana nemitombo yekudhaya kwakusina chipimo. Muntu waingomwa. Mitombo yemazuvano yakagadzirwa kudhaya. Unongoguma wotenga mutombo. Kunyazi kutume muntu kuti enda wonditengerawo mutombo, wotenga mutombo wako. Kunyari wekuhlanya, mutombo wemundani nyangwe musoro wechinyatema zviya, wotenga mutombo wako.

Eya , mitombo yemazuwa ano nenaiti dzo vanobaya mishonga dzese yeibuda ngemunaiti mwo iyo yavenge veikubaisa kuti warwara zviya wotora naiti yavo votsa mitombo yavo vokubaya muchibhehlera wobaiya kunyazwi ukazwi wozopetukahe mangwani woramba weibayiwa kusvika wapora.

Kwane mitombo inopuwa vana vadodori vanopuwa mutombo mitombo ye chiyungu muntu arwara zviya opuwa mutombo kana wotenga ku zvitoro kana kuti unogona kupuwa mutombo wako womwa mutombo waka gadzirwa kudhaya mitombo yekuti unenge weyii wotara mvura yako womwa inenge mapilizi unopuwa mutombo wakaite mvura wekuti uno bhuyirwa unomwa nguvai mutombo wacho.

Eya mitombo yemazuva ano mitombo yechiyungu, mitombo yakanaka, mitombo inopuwa muntu warwara kana kuti vantu vanotenga muzvitoro ararwara zviya otaura denda rakewopuwa mutombo, mutombo wakagadzirwa kudhaya wotaura denda rako wopuwa mutombo wekuti waguma kumhatso kwako kana kumwira kuzvitoroyo womwa woto pora wabhuya kuti ndinorwara ngeyi, wobhuirwa kuti tenga uyu womwa wotopora.

Mitombo yemazuwano mapilizi, naiti zvinodetsera ngekukasira muntu warwara unokasira kupora ngekuti azvinesi. Zvasiyana nekudhaya kwekuti vantu vaienda mushango kotsvaga mutombo.

Eya mitombo yemazuwa ano yakanaka yasiyanawo neyekaretu dzemashakani nenzinde dzembuti. Mazuwa ano zvambaanaka ngekuti ukatenga mutombo wako kuchibhedhlera maphirizi womwa hako uri pamhatso pako

Kuzvibhedhlera mazuwaano kune vanthu vanenge vakafunda vanoningira vana vadodori kuti zvikafu zvava ngarya ngezviri vanoningira midenda ......

Eya , mazuano kune vanorapa vana vadodori kubva avo vanyabarwa kusvika vana vabva nhingi, vabvezera, veiona kuti mwanawo unorapwa ngemutombo wakadini, mwanawoo unodamutombo wakadini , mwanawo warwara ngei, mwana unoda kurya a/eni chikafu chakadini, vanhuvo vanege vakafunda zvevana.

Vantu vakufunda mazuwano ngokuti chero nemadhokodheya akhona kune anoemera kuita zveana adoko kune amweni anoita zvemadzimai ane mimba amweni ongoita zvekubarisa madzimai Saka ahh vantu varikufunda, varikubafunda mazuwano, varikubafunda.

Pandabara mwana wangu wekugumisira ndakaona muyungu, muyungu wanga aripa chibhedhleya pandakabarirapo, iiwayungu awagoni mubata wanhu zvakanaka, wayungu hino chiyungu chacho atina kuzozwanana, zvaaibhuya inini andina kuzozvizwa, asi wayungu wanhu wakanaka, wayungu wane moyo wakanaka hawo, eya mwananguwo uwowo wawane mwedzi.

Muzvibhedhlera mazuwaano mune vanthu vakazvifunda zvona zvekuringira vanorwara nezvit3nda zvakasiyana siyana .......

Aaa vantu vanofunda vapedza kufunda, vofunda chikora chekufundiswa mushando zvavanozoita vapedza kufunda zviya vantu ivavo vanofunda muzvikora ndivo vano rapa vantu vanenge veirwara zviya vanozofundisa vana vedu zviya vadoodori vantu vamweni vakona vanofunda munezvevakuru.

Mitombo yemazuwa ano, inonga yeitengeswa ,munhu waguma zviya wopinda munotengeswa wotenga hako mutombo wako, woenda kumhatso kwako woomwa, nyangwe ukasenda kuchibhehlera warwara zviya unotenga mutombo wako woomwa uri kumhatso kwako mutombo uye waunenge wabhuyirwa.

Mitombo yemazuwa ano, ino inonga yeitengeswa motenga mutombo yenyu, kurikuti muntu warwara zviya woenda kootenga mutombo, mutombo wechiyungu mutombo wemazuwa ano mutombo wakasiyana nemitombo yekudhaya yembiti nemashakani uyu mutombo, mutombo wechiyungu.

Mitombo, mitombo yemazuvano mutombo yechiyungu inotengwa kunotengeswa mutombo muntu warwara unoenda wobhuyirwa wototenga mutombo unoshanda ngeuri woenda kotenga kuti weinyazwa mundani, kuti musoro weipanda, wotenga mutombo iwoyo.

Mazuva ano kwanemitombo yechiyungu mitombo yakasiyana neyekudhaya. Mitombo inenge yakatogadzirwa kudhaya yekuti muntu unongopiwa mutombo wako womwa .Muntu kana warwara zviya wopuwa mutombo wechiyungu kana kotenga kuzvitoro ,wopuwa wotoguma kanyi womwa mutombo wako. Mutombo yemazuva ano yasiyana neyekudhaya ,yekudhaya yaishandiswa ...

Unoznwa kupera kwemiwiri kunotengeswa mutombo wacho kwevantu vakafunda uchizwa denda rako kuti denda riri kuti muntu azwe kuda ku rutsa unopiwa mapilizi anopinesa denda riri.

Mitombo yakona yechiyungu inoshata kuti umweni unonga asina mare muntu apa muntu urukurwara ,muntu unoda kurapwa ,muntu anamare osvika kuchibhehleya ozwi ,vati vanoda kuti muntu atenge mishonga yakona , ngekuti zvimweni zvibhehleya zvinonga zvisina mutombo zvototi muntu enda wotenga munhu uya kubeni haana mare yekubhadhara.

Kunyanya madzimai nevandu vanoshande muzvibhedhlera vanohamba veyironzere vandu vemumaganga kuti kune zvinoda kubairwa vana vadoodori nyangwe iwona vanhu vakuru kana kuine zvitenda zvinoda kuuya zviya vanohamba veyironza veyirayira vandu kuti vandu vagare vakaziya vagare vakagadzirira kunyangwe zvoo.

Aaaaah mazuvano zvabaanaka vantu vanoronzerwa. Ngevantu vakafunda vanohamba veibhuira vantu kana kwaita denda risingarapiki vantu vohamba veibhuirwa, kana koita denda rinoda kuuya vantu vanohamba veibhuirwa kuti kune denda rooda kuuya vantu vogara vakangwara. Kunyangwe denda riya razouya vantu vanenge veibhuirwa.

Aaaa kurumba kwakanaka, kurumba kwakanaka, vamweni vanotoedza kutsvaka basa rekurumbaro votobhadharwa ngekurumba pulasi ukange uri muntu unotorumba zviya unenge uri muntu unorambe wakagwinya.

Vantu vanofanirwa kurumba, kurumba kwayo kwakanaka, kunoita kuti muviri urambe wakagwinya, kunoita kuti amweni matenda haakubati ngekuti muviri wako unonga wakagwinya weirumba, kungari kurumba muzvikora, kungari kurumba kumbatso, kumbatso mangwanani ega ega kuti muviri urambe wakagwinya usabatwe ngematenda...

Chiyungu chakona chawanda mazuva ano muntu, vantu vanokona kukubhuira mutombo kuti mutombo unomwa uri iwe muntu wakona usiri pane muntu waunenge weibhuya naye okuronzera kuti urikurwara ngei mutombo watingakupa ngeweyi wobhuyirwa muntu wacho usipo pari muntuwo unenge wamubhuira kuti pari kurwadza pachona ngepari iye okumbuira mutombo.

Eya, chiyungu mazuwaano chakanaka chiyungu ,munhu unorapwa ,munhu unorapwa, unhani unode kurapwa wakona wo asiri pauri munhu wokuronzera, womuronzera kuti unorwara ngei ,okubhuyira mutombo, mutombo wokotenga kuti wotenga mutombo uri wakona ungakurapa womubhuyira denda rakona iye wokubhuyirawo kuti mutombo enda wotenga mutombo wakadai worapwa, kunyazi kuti unonga usiri panemunhu wakona unobhuya naye muntu.

Mitombo yaishandiswa ngevantu vakuru vantu vekudhaya yainga yemashakani, mumbuti, nzinde dzakhona dzembuti ndomitombo yaingeyo ndoyainzwi vantu nyangwe ukarwara wopuwa mutombo, mutombo wairapa madenda akasiyana -siyana, hakuna denda ranga risingarapiki ngemitombo iyoyo. Nguwa iyoyo kwanga kusina zvibhehlera Saka muntu waitoti wa.

Aaah inininndichikura ndaitodawo kushanda muchibhehleya ndakazozvikorera ndaida kushanda ndorapa vanorwara veshe nemoyo wakanaka nemoyo unoda akuna ndaifunga kuti ndikarapa kudaro kurapa vanorwara vantu veshe vaipona ndeirapa vane zvironda vane mapundu vanochaya mudumbu manyoka kuhudha.

Mitombo yekudhaya yanga yakanaka nekuti vanhu avasaitenga mutombo, mutombo waioneka mushango, munhu waienda mushango wobhuyirwa ngevanhu vakona vanoziye mutombo, kuti tora mashakani ,tora nzinde yemumbiti womwa mumbuti uya denda rotopera, yaiya yakanaka mitombo yekudhaya ngekuti munhu wanga usingatengi, nyangwe usina mare munhu wairapwa wopora wangobhuyirwa kuti endawotora muti mushango, yasina nemitombo yemazuano....

Mitombo yemashakani ,mitombo yenzinde dzemumbuti ndomutombo yaishandiswa nevantu vekudhaya ndomutombo yairapa madenda akasiyanasiyana ,kunyazwi munhu warwara nedenda ripi mitombo iyoyo ndiyo yaishanda muntu obhuyiirwa kuti mutombo unoenderana nekurwara kwako ngouri ndomutombo waipuwa, kana ari mashakani, kana urimumbuti....

Mitombo yaishandiswa ngevanhu vekudhaya yainga yemashakani vanhu vaishandisa nzinde dzemumbuti ,mashakani akona wopuwa kuti warwara zviya womwa mutombowo nedendaro kana uri mukhuhlani kana mundani murikurwadza wopuwa mutombo wotomwa wotopora ,mitombo yekudhaya yaishanda vanhu vanga vasina....

Eyaah! vantu vekudhaya, vantu vekudhaya vaipona ngemitiyo, mashakani ,nzinde dzakona ndiyo yanga itori mitombo yakona ndiyo yaishandiswa pakurapa muntu unonga arwara zviya amweni aitora mashakani ,amweni otora nzinde dzemuti ochirapisa muntu arikurwara uya nekuti zvibhehleya kwanga kusina peya.

Mitombo yekudhaya yaiya yenzinde nemashakani emimbiti ndiyo mitombo yakona yaishandiswa .....nedenda riri nemashakani mutombo .....

Imweni yakhona inokuyiwa nenzinde dzemiti kana muntu achirwara nemundani kana nedenta ripi vakuru vekudhaya vaiponesa vantu nekuti vaiziya kuti mitombo iyi inorapa denta riri.

Kare mitombo yekudhaya yaiva yemashakani ne nzinde dzemiti vaitora mitombo iyoyo kuyiwa yooma youyay yopiwa ngevantu mitombo yaipiwa muntu otopona nemitombo yainotsvakwa mushango.

Kune mimbuti yaishandiswa kudhaya, mimbuti yakakosha, mimbuti yairapa zvirwere zvakasiyana siyana zvisinei nekuti denda rakona ngerei. Mimbuti yaishandiswa ngevantu vekudhaya iyi mbuti yaishandiswa kurapa matenda akasiyana siyana. Vantu vekudhaya vaishandisa mashakani, nzinde dzakona, anyari nemaruwa akona otorwa opuwa...

Mitombo yekudhaya mitombo yemashakani mitombo yenzinde dzemumbuti eya anambuya ekudhaya ndiyo yaiishandisa kuti munhu warwara zviya vokupa mitombo yona iyoyona zvinoenderana nedenda rakona kuti denda reunenge wezwa riya ngerenyi vokupa kuti enda wochera mumbuti wotora nzinde dzakona dendaro rinorapwa ropera.

Mutombo wemashakani mutombo wenzinde dzembuti unoshanda yaambo vandu kudhaya ndoyainga iri mutombo yakona yaishanda mundu akarwara zviya waitora mutombo dzawabhuyirwa ngevandu vakuru kana n'anga vokubhuyira kuti kana Uri mundani wotora mutombo uri wakona ungakurapa.